tani xeellashenne akeekashe dizayssi aazay gizayssa gidikko booththa qalamen tiyetida keeththey keehippe lo7iza keeththey dizayssanne iza lanqen mithi dizayssa

Hayssan shiiqidinne maca naytinne qeeri gashe nayti deettes ha7aayetinne maca nayti aasas shiiqi uttidakkoka erikke shin kumeth sharbe xaaxidinne uttideettes

hayssan tani xeellashenne be7ashe dizayssi dumma dumma dunguzatanne gaammo dunguzati oosettidinne bayzettanas micettida bessako.

Simikinate ereedo hayssan beettishe dizayssi daro asikko ha daro asatikka issitifle giddon gelidinne duulata bolla woykko yaa7a bolla dizayssa xeellashe days ha ya7azikka ooththo baggarakko

hayssan beettizayssi issi baale bonchishe imathata xeygidinne ha imattthatas forogirame doomethaza izati bessizayssa bessees

hayssanta beyashe dizayssi issi shaama masatidinne katama giddon dhumi ekkizason giddon addebaabay malay ooththeti dizayssa be ashe days lanqerakka pooqey eqqides

Hayssan beettizay aaze gizayssa gidikko hashshu hachi salosa adeetha gashe nayta gallassas gakkideta gizayssako.

Ay be ashe dazi naagizayssa gidikko asati shiiqidinne ha simmidi uttidinne izi aazi izati siyishe dizayssanne akeekishe dizayssa bessees.

hii hiji hayssan gammo dere cimati deettes gammo bahile cimati dunguza may7dinne eqqidi dizayssa be xambarokka izeti oykkidayssa gaabekka may7idayssa bessishe dees

hayssan beettishe dizay aayetakko aayeti gashe nayta ekki ehidinne kittifate go7a imisishe dizayssa beyashe days ha kittifatezikka naytas lo7ekko

hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko wodday woykko di7oy issi heera ekkin dere asay dere maaddana biidi kezidinne qofa la7ameretizayssanne woston giza qofa izati ooththizayssa bessees

hayssan ta xeellizayssi gerethe yuusho worada asatakko ha asatikka hayssa goshsha baggara oyketida woykko gade baggara oyketida miisha bolla tobe to bishe dizayssa dalgan beyashe days

hayssan ay bessize gizayssa gidikko mitha garsen issi indadaara uttada dishin hariyakka qasseka bene beesa yaada iza uttada dizayssa qoncisees

Haysan beettizayssi sookko;ha sooza giddozi dhumidi des;dhumi dishin gadde omarssikoshin ee nam7u asati haasa7ishenne waraqata ekkada issi maccasiya haa simma yizayssa be7ashe days.

Hayssan beettishe dizayssi gadey dhumi ekkidi woykko laadida bessan mabirate poo'on asati duulata duulatishe keeththe kanen dizayssa bessees daro asatikka karetha ma'o mayda.

hayssan beettishe dizay heedzdzu asati oydde bolla uttidi hayssa nu gaammo zooneni dhoqqa bessan ooththiza asati uttidinne issa issara kothe yaa'a ooththishe woykko kothe duulata ooththishe dizayssa be'ashe

Ga bessan beettizayssi gaammo dere cimatakko ha cimatikka aylle olo7izaakkon adussekakko izeti qoobekka woththida xambarokka oykkida gaammo dunguzakka may7idi eqqida.

Ha bessane daro asati be ooththo ooththo qaadara dizaytinne daro daro eqotappe shiiqidayti ba ooththo dirshan tobe bolla dizayssa beyashe days

hayssan issi addey uttidinne ha xeellidi hu7era bo7ati ekkizayssi ha xeelli mayke oykkidinne duulata uttida asappe qofa ekkidinne immidi gizayssa bessee

hayssanta beyashe dizayssi keehi lo7iza hanotanni siketidinne gammo dere asatas gammo dunguza shurabey giigidayssa madadan may7di salfeti zeti eqqidayssa beyashe dayssa

nam'u orde gaammo asati eqqidinne gaammo dunguza may7di eelidinne eqqidayssa beyashe days ha asatikka gaammo zoonen ooththishe dizaytakko

hayssa misileni beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko gaammo zoone ayso aaway ba duunason mayke shiishshi oykkidinne gaammo woga may7o may7idinne eqqidayssa bessishe dees

tani aybe'ashe dizayssa gidikko addeti keehippe lo7iza addeti kushe yiidi issay issara salantishenne issay issara kaa7ishe dizayssakko

Habessan tani beyizay gaammo dere asatakko hagaammo dere asata qasse haasayissanassinne qofa izatappe ekkana harasoppe yida imathi haasayisishe dizayssa beashe days hacimatappe gede baggara macanayti eqqida.

Hayssan wogolo giddon asati uttidinne haaththeza dalgga haaththeza giddon lo7iza wogolo giddon uttidinne asati bees ufayettishinne ba wogaa pashkisishe dizayssa misilezi taas bessees.

hayssanta beyizayssi caallida keeththekko ha caallida keeththeza karine aayo daara zokko zaarada laxa namay7ada baaze be guyen wothada uttidaro beyashe days

Ha bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko misilekko daro lo7iloza miisheti misileti girgida bolla deettes masobeti qasse lo7izaytikka kaqettidi deettes

hayssanta beyashe dizayssi hayssa dumma dumma qommo miisheti ooththettidinne sollora giigidi dizayssa asati maana giidinne aaththi woththidayssa beyashe days

Hayssan ta xeellashe dizay asekko;ha asatikka caretidi ekkiza maatay dolidi zartatidi diza sohoni issi issi miishshata woykko naqashata shiishise dizayssakko.

Hayssan beettishe dizayssi haaththekko ha haaththazikka eelidi diza abba haaththe masatidi care bessan dees ha care haaththeza matani daro asati eqqidinne qaraxishenne xeellishe deettes.

hayssan beettizayssi caala asatakko caala cimmida asati kath bees imettin saanin oykkidinne issife izafe shaaketizayssa bessishe dees

ha bessan beettizayssi haaththekko haaththezikka qasseka shaallo giddora wora giddora goggishe dees he wora giddora gogiza haaththezikka keehi xillo gididi beettishe dees.

Hayssan ta beyashe deizayssi worakka ha worazanni hayssa anka giza mithi beettishe dees hara mithati qasseka ocha giza geetettiza mithati haakki haakkidinne gede guuthu haakkidi bettettes.

Qaciidaytehayssan beettishe dizayssi gaammo derey asay gaammo derey masqala yo'on xuugiza xompe hayssa amarathon asazi daamera gizayssa nu sora xompe geetettizayssa xuugishe dizayssakko.

hayssan beettizayssi bennu asi leemate gizayssakko ha7i qasseka maso be ginu xeygiza miishetinne lo7o geexes koshshiza miisheti issi medireke bolla uttidayssa be ashe days

hayssan beettizay aazey gizayssa gidikko issi addey qonxa danci eqqidinne aasa beni be gafafishe woykko shukishe dizayssa bessishe dees aasazikka ordekko

Ha bessan beettizay issi keeththa asatakko ha issi keeththa asatikka dhumi eqqizason girgida bolla bees eqqidi gashe nayokka sinthera utisidinne pooto dendishe dizayssa bessishe dees asatikka amarakko.

hayssan ta be7ashe dizay uuthuko ha uuththaza giddora issi addey hayssa dunguza koote may7dinne be sharbekka yeggidi lo7iza uuthata giddora hamutishe ha yizayssa beyashe day

tani beyizayssa mala gidikko gezetho keeththe keexettidi diin ha keeththaza lanqera diza maatati keehippe lo7izayssa qonciseesko

Hayssanta beyashe dizayssi asati issi keeththa asata gidonta aggettenna adda usa siiqetidinne issi hayssa idimettidinne pooto dendishe dizayssa beyashe days.

haray aykko misheykka beettenna beqa mela peesebuukke gizayssi kanche beettees feesebuuke asi erana mala hayissi qoncisees

Isi aaza guussu gidinka tani erikke shin itiphiya nashonal urotti gizayssi xaafettidi ingilizethora diin inteni ammanettizaysse deeninetey izas naagettizayssakko giidi dees.

hayssan ta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gizeye hamuthasko gizayssa woykko wodey hammuthasko gizayssa safari koome karden bessi shenayti haasayizayssakko

tani be'izayssi aaze gizayssa gidikko itiyotele gizayssi xaafettidi dizayssakko tani xeellishe dizayss haray aykkoykka deenna

issi addedayssi giramach ale maayo geetetti belay geetettizayssi pooto bolla gaammoy iza bolla uttida lanqe pooton xaafettidi woykkosaalettidi dees

ha bessan beettishe dizayssie kare dere asatakko ha kare dere asata sinthenka diza xuufezi aygize gizayssa gidikko paana digitale gizayssakko iza ta sinthen diza maykezikka dummatizayssakko

Hayssan tani beyishin issi addedayssi izi aaza maashine lo7athishenne giigathishe izi dizayssa hayssa misilezi qoncisees.

Akkohayssan birata miishati aadhdhi aadhdhidinne eqqidayssanne ha eqqida miisheza garsera ogey dizayssa beyashe days istiionaniza

ha bessanta beyashe dizayssi koronte hayssa tiranisformere giza miisheza asazi waaxishe dizayssakko hayssa waaxiza asatikka shuboza bolla kezi eqqidinne woykko biratan yedhidinne ooththishe deettes

Hayssanta beyizayssi gita gita pooqe keeththekko ha pooqe keeththezikka guuthu cimmidi ekkees ha keeththa zakaren pitettana bessiza mithatikka buurati de'izayssa bessees.

ha bessani hayssa elektronis miishey gandigarettidi pude ooththettidi dhoqi dhoqi bizayssa he ooththozikka qasse buro doomettishe dizayssa luxetontayssa bessees

ha bessan tani xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko asati pude baggara dari eqqidinne issi asappe naqasha shiishshizayssa woykko issi miishe ba akeekizayssa be ashe days

hayssi beettizayssi hisabe gujjidi denthidinne qasseka gishidi darsidikka nu go'ettiza ingilizethon kalkuletere nu giza miisheza addey oykkidi de'es

ha bessan beettizayssi gaammozoone paynanthe gizayssi nam7u sha"anne tammanne laapun maarotetha appe xaaxime guba7 gizayssi xaafeti uttidayssa beyays

Hayssane addey xuufe be bollara be kuphe bollara laxafi woththidinne kushen pude histidinne xuufeza bessishinne miicishe dizayssa bessees guussakku.

hayssanta beyashe dizayssi suuqekko ha suuqezikka quma suuqe woykko qumay izan metettiza keeththe gididinne ooraxontayssa bessishe dees

Hayssan beettishe dizayssi issi macanakko ha issi macaneyaka silke oykkadanne birane bankera diza neetorke medhashe dizayssa bessees.

Hayssan ta xeellashe dizay hibrete iqube mizigeba doommidos giza xuufey xaafettidinne kaame misilera giidinne deizayssa be ashe days

Hayssantafe izay quma keeththikko ha quma keeththazan qasseka ciishshay xaraphe bolla kundidi dizayssakko ha ciissazappe gede baggara qasseka tukkeynne siney giigettidi uttidayssakko

hayssanta beyashe dizayssi meyaza agina woykko wogayza agina tanam7u tammanne issi qamma tammanne nam7u sha7anne tammanne osun maarotetha laytha giza

Hayssan beettiza miishey aazey gizayssa gidikko xeellanas lo'iza gita keeththey dees ha keeththaza giddon gede oyddu ase gididinne eqqidi deettes duge baggarakka hara asati utti gidiza

aazi be'azina gizayssa gidikko maataranne giigettidinne kesha giddon maatay dolishe dizayssanne harataka gizayssakko tani be'ashe dizay

Hyssanta xeellashe dizayssi issi attuma nay korojo bayidi eqqidayssakko ha korojo bayidi eqqidayssazi sibin mobayl bankinge qasseka ooththishe hinte wode qalale istite gizayssa bessishe dee..

tani ay be ashe dazina giikko issi addedaysi uttidinne haaththene izi aaza qommo haaththey iza lanqen dishin izi uyishe dizayssakko tani beyizee

Tani beyashi dizayssi aaze gizayssa gidikko geniga baarinna iristooranti gizayssa quma keeththans ooththetida baanere bessishe dizayssako.

ha bessan tamay keehippe hayssa aykko tukke pentisi uyishe asi cuu7i sizanne sawiza miishezi wanca masatidi ekkiza miishen keehi cuu7idinne soo giddoza xaaxi oykkidayssa

Ee killife baba shemma hayssan beettashe dizaara indokko indiyakka keehi orde indo gidadanne limaate mole gizayssa be hu'esora xaafa wothada waqu maso doya dene haasayasheea.

issi gita aaway dees ha gita aawuzikka poolisekko ha simmi eqqidinne uttidi xeellishe deettes izikka may7idayssi oge bolla danoy gakkonta mala kaame naagiza may7okko

hannin ta beyizay gita kaamekko ha gita kaamezikka keehi oorath gididayssa bessees ha kaamezikka bollara hara kaame caanidi bizayssa da gidi gitatidi beettes

Hayssan beettishe dizayssi ola massara oykkida daro asatakko ha ola massaraza oykkida asata guyerakka issi makinay cuu'ishe dizayssa beyashe days.

ha bessani gita kaamey duge baggara eqqi uttin ha kaameza izati wostana gizakkon aykko lastiqe woththidinne pude goochchishe dizayssa beyashe days

hayssan beettizayssi aykko keethe tamay mideene asati laallidinne haathen iza toyssidinne keethazi meetetida bessan diza miishshata giigissizayssa bessees.

Hayssan tani beyashe de7izayssi aazey gizayssa gidikko issi gita dalga keeththe dees ha dalga keeththezikka ooththetidi wurin iza giddon ooratha oyde gelisidinne giigisi woththidayssa be ashe days

ha bessezan ta xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko keehi dalgi ekkiza denban daro asati kawo sanchatinne dhoqa deeththan dizayti eqqidinne issi issi miishes ufayettidi dizayssakko

Hayssan debube tophiya katamanne limate ooththo gizayssa biiro gizayssi arbaminche mayken dizayssa giza xuufe xaafetidinne dalggan qonccidees gidayssa woykko domidos gidayssa besees.

hayssan beettishe dizayssi gita gita asatakko ha asata giddon issi pirojekte qaraxidinne ooththo ooththishe dizay be malata may7o may7idinne eqqidayssanne izappe qofa daro asati ekkizayssa bessees

hayssan ta beyashe dizay aaze hayssanta beyizay giikko issi aarse macasiya uttadanne be sinxin lo7iza wanca wothada gede baggarakka ciisha wothada lo7o bessan uttidarukko

hayssanta beyashe dizayssi oge lanqekko ha oge lanqezakka ooratha keeththey keexettidinne wodebatethan keexettida pooqe keeththey beettizayssi qoncekko

Hayssan beettizay aaze gizayssa gidikko issi addey dendi eqqidinne daro gita gita caala lo7iza asata utisidinne medireke bolla eqqidi haasayishe dizayssakko.

Hayssanta beyashe dizayssi hayssa lokere geetettiza issi issi miishe izan woththizayssa komputeretaka woththiza miishekko ha miishezi keehi giigidinne oosettidi issi ooratha keeththe kipilen gelidayssa bessee

hayssan ta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssa itiyotele keeththe masatiza keeththe nam7u addeti birata bolla angaletti eqqidinne ooththishe dizayssa beyashe days

ha bessanta beyashe dizayssi pooqeppe garsera pude iziti imathati kezishe dizayssanne qasse ha imathata ha losida asi issi issi miishata naqasha immizayssa bessees

Ha bessanta xeellashe dizayssi maca nayta duulatakko ha maca nayta duulataska shiiqida maca nayti kumethi booththa may'onne aadhdhe aadhdhidi sharbe may'di eqqidosona.

Hayssan ta be7izay issi keeththekko ha keeththezikka waani lo7izaakkon girgidaza bollakka doktore aymede abipootoykka indeipootoykka dizayssa bessees.

Hayssan beettizayssi nam'u heedzdzu indetara issi addera issife pooto dendishe be guyen karabe woththidinne eqqidayssa beyashe days.

Hayssan beettishe dizayssi aykko telebizine masatiza mastotekko hayssa ichachu asati ha miisheza mashine masatese shin ha nuna bessishe deettes.

hayssan ta beyashe dizayssi keehi gita pooqe keeththikko ha pooqe keeththeza sinthenka heedzdzu asati eqqidi dizayssanne guye baggara issi as eqqidi dizayssa beyashe days

hayssan aaze beettizay gizayssa gidikko issi zo7o adde dizayssi ha simmidi eqqidi dizayssanne ha addezas ayfesozi lo7izayssa qoncisees

Hayssan beettizay gaammo dere asatakko ha gaammo dere asatikka gita gita kawo oosanchatakko ha kawo oosanchatikka dunguza may7idinne kumetha may7o may7di sharbe xaaxidi deettes

hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko daro asatakko ha daro asatikka mexete masatiza miishe oykkidinne astamarey may7iza may7o woykko woga may7o may7idinne beettettes

asati shiiqidinne issi bessan dizayssanne ha asati qasseka ha simmidi miicishe dizayssa qonciseesko

Hayssan beettishe diza issi chayina asatakko .Issi qasseka hayssa nu dere asa abasha asatikka guyera nam'ati eqqida. Ha chayina asati ba sinthan daro xaale aynate woykko xaale qommo woththidinne haakime masatidinne beettettes.

Hayssan aazi beettize gizayssa gidikko issi macasiya bollara booththu garsara galal7o medho may7o may7adanne issi bessan uttada ba suuthu imma shi dawus.

tani be ashenne woykko xeellashe dizayssi aaze giikko hayssan daro asati shiiqidinne izi aaza qommo xaraphe bolla woththidinne iza izati xeellishe dizayssaqo

aaze tani beyashe dizay giikko asati shiiqidinne issi bessan wodoro duuthidi gelana gizayssanne qasseka izati miicishe dizayssa qoncisees

hayssan beettizay aaze gizayssa gidikko ortodogise cherche hayssa ortodokseta cherche gizayssazakko iza karenka ba7aley dizene daro asati dhencidi uttidayssa bessees

Tami beyizayssi aaze gizayssa gidikko bajajekko bajajeyakka ase caanada iza duge bizayssakko

ha bessan beettishe dizayssi keeththeko ha keeththezikka keeththezas gaaththazi keehi dhumidi ekkees ha keeththeza bollara mabirate shuboti woykko koronte shuboti lo7ethidi daridi bettetes

hayssan ta beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko gitta hayssa pooley ooththetizayssa mala hayssa waa itiyotele ooththana gizonee iza bessashe days.

Hayssan ta beyashe dizayssi gammo dere asatakko ha gammo dere asati maaragen maarara eqqidinne koshshiza ba7aale bonchishe be may7o mayettidi eqqidayssa bessishe dees.

ha7i hayssan beettizayssi suuqekko ha suuqe zakareni hayssa keeni hayqati woykko lastiq ayqati deishin issi aaya suuqeppe issi miisha shammashe eqqadus

Hayssan beettishe dizayssi issi addey issi keeththe keexidinne habe keexida keeththeza hamutidinne xeellana yida imathata bessishe dizayssanne malatishe dizayssakko beettize.

Ha bessani asati oge lanqen woykko diishe giddon qolettida iitatanne buurata daro woykko corati kezidinne pittishe dizayssa beyashe days

Hayssan beettishe dizayssi keehi caala qorqoro keshanne zin'i uttida mitha durumakko hayssa ogezikka qasseka caalida kobilistoone ogekko.

Hayssan beettishe dizayssi ogekko. ha ogezikka ooraththi ooththetida ogekko. ha ogezara gede aaththidinne ogey effishe dizayssa beyashe days.

hayssan beettishe dizayssi dhoqa kawo oosanchakko ha dhoqa kawo oosanchazikka nam7u maykey iza sinthen toketi eqqin heedzdzanthoza oykki uttidinne baas diza naqasha dere asas birshishe dees

Hayssan beettizay keehi diccida katamakko ha diccida katamaza giddon qasseka lo7iza lo7iza keeththete aykko qomixe bootti ekkizayti ayfes xeellanas malalisizayti beettisubeettes

Ha bessan ta beyashe dizayssi karetha saleda masatiza miishe oyddu mayzenenee uttidayssakko hayssan aykko xaafettidaynne hayssi hayssakko giza miishey beettizay deenna.

hayssan beettishe dizayssi macatinne attumati kezidinne kase ooththetonta diza oge ooththishenne zarishe dizayssa be ishe doos hayssika aazas go7ize gizayssa gidikko haroy aadhdhidinne gadeza woddathonta malao

Hayssan beettishe dizayssi issi keetxekko ha keeththeza giddozikka dhumakko dhumazas gaaththa giddon heen tamay eexishe dizayssa paanose masatizayssi poo7ishe dizayssa be ashe days

Hayssan ta beyashe dizayssi asati issi miishey ooththetin he ooththoza polidades sertifikate woreqete immishe dizayssa bessishe dees.

hayssan beettizayssi keehi lo7iza xaraphe oydenne hugezi seeramike gididi ooththettidayssakko ha keeththezi oorath ooththeti kezidi anjettana giigettidi uttidayssa masatees

hayssanta beyashe dizayssi keehi lo7iza oydekko ha oydezi haan dizakko tani shammana bessiza oydekko kifilezi baadoshin iza giddon qeqqi gi uttidayssanne geeydi dizayssa bessishe dees

hayssani daro asati ha simmidinnee hayssa anjetetha gallasan mayetiza mayo may7dinne kushe idimidi eqqidayssa qoncisees

Hayssan beettishe dizayssi poolise dayssi be duuna bolla mayke woththidinne eqqidayssakko

Tani ay beashi hayssan dazina giikko aykkoykka baynda kifile mela bahado kifile dizayssanne shkeshatho giza wulay gordettidi dizayssa bessees.

Aayokashea hayssan beettishe dizayssi ba7aale qammada gees ha ba7aale qammazan asazi guzgaze gade laallidinne tukke pentisiydi be may7o may7o doori may7di beettishe deette.

Ha bessan beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko buurata shiishshidinne xuuganas asati kaamen aaththizayssa woykko caanishe dizayssakko.

hayssanta beyashe dizayssi shuchcheti ekkiza bessakko ha shuchcheti ekkiza bessazappe iita miishata asati izan dumma dumma hara pirojekte qaraxidi ooththanas buuraza denthizayssakko

Hayssan beettizayssi hayssa ingilizethon derti giidinne nu gamothon buura nu gizayssa caaniza makinakko ha makinazikka daro buurata caannidi hayssa hayllandetara walaketi dizayssa caanishe dees.

Hayssan heera asati ba heera geeshshatethi naaganas giidi hargey gakkonta mala haaththeyka iitonta mala giidinne ba heera pittishe dizayssa issifetetha ooththo bessees

Hayssa heera geeshshatetha naaganas asay ubbay issa issa xeysi kezidinne siiqotethaninne issifetethan ba heera pitishenne geeshshishe dizayssi qoncekko

Asati shiiqidinne oge bollafe dumma dumma buurata shiishshidinne izati maxidi wora qolana efishe dizayssa bessees

Tani xeellizay siyaaze giikko issi macasaya hokkada izata giddon dawus hara addetikka hokkidi daro buurata denthishe deettes.

hayssa nii tani xeellizayssi asati shiiqidinne xaraphe bolla woththidinne oosota ooththishe woykko komputeren ooththishe dizayssa qoncisees

hayssan ta xeellishin addey komputere besinthen woththidi astamare masatizayssi tamare nayta gaden utisidinne izeta nababisishenne bessishe dizayssa bessees

hayssanta xeellashe dizayssi nashinale ayde giidinne digitale metaweqqaza bessishe deettes ha nashinal aydezi wuri oonaska koshshizayssa addezi bessishe dizayssa beyays

hayssan beettishe dizayssi payda digitale metawoqea timirtera oyketidayssa kaseyssa mala duwase ha7i payda oonaska koshshes gizayssakko

hayssan payday nees giidinne xaafettidayssi beettishe dees hi hayssi paydazi oona gida asaska koshshizayssa kiittizayssakko

Hayssa misileza bolla dizayssi banke bira paydappe metawaqara qachte gizayssi xaafettidi uttidayssakko.

hayssa beettizayssi hayssa teele bira giidi bira nu silkefe izeti ongiza miisheza malatiza xuufekko ha xuufezakka issi naya nababashe dawus

hayssanta beyashe dizayssi nayti tamare nayti be astamarera giidinne komputere xuulumishenne xam7ishe dizayssa bessishe dees ha komputere tamarozikka lo7okko

Hayssan tani beyizay macana gakkida macaniyokka ha macaniyakka tamaresoppe beyiza dabtare iza bolla be xaafizayssa oykkada be mettaweqekka oykkada miicashe dawus.

ta ha bessan beyishin issi mishiriya dawus ha issi mishiriyakka fayda mettawoqiya ooththashe dawus ha fayda mettawuqe asatas giigissizaara gozda mayadanne gammo dunguza may7ada uttadus

ha bessan beettizayssi pootokko ha pootozi aazase gizayssa gidikko payda matawe qas giigiza pootokko ha pootoza bolla issi naa denthidinne ooththo bolla dizayssa bessees

hayssan gammo dere asay gammo dunguza may7idi gammo dere woga may7o may7di qoobekka woththidi puda girgida bolla xaafettida miishe xeellishe dizayssa bessishe dees

hayssan beettishe dizay issi addey gaammo dunguzara xibeben oykketida may7o maydinne daro dereppe ha sinthe aadhdhidi mayken haasayishe dizayssa be'ashe days

Aaze tani be'ashe dizayssi giiko hayssa nu dere kawo tophiya kawo aymede abiranne issi awa dayssara salantidi izati ha simmidi eqqidi dizayssa qonccises.

Hayssan beettizay keehi gita aawakkopooliseta gallasi giza xuufeykka izata guyen dees ccishaykka aaawata toho garssan dees medireeke bollakka aawati uttidi haasa7ishe deettes.

tani ay be7ashe dazina gizayssa gidikko gaammo dere asati shiiqidinne kallota ba kushen oyqqidinne haa simmidi eqqidi xeellizayssa be7ashe days.

hayssanta beyashe dizayssi hayssa nu kilile ayso aawa daanna kabbada xilawunakko daanna kabbada xilawu nay haasayiza haasaya siyishenne izikka qasse haratappe qofa ekkishe dizayssa bessees

Aaze tani beyizayss giikko asati gede simmidi poo7iza korontetazas bena bessishe gede simmidi izeti eqqidayssa qonciseet

Hayssan beettizay issi aawa dayssakko ha issi aawozikka be kawo dooranas giigeti uttidinne kawoza be dosiza shurabe may7di giste mirqera dizayssa may7idi eqqides.

Hayssan tani aazi beyazina giikko asati heni baggara issi madirike sinthan ha shiiqidi eqqidayssanne issi macaniya izeta sinthan eqqidayssa qoncisees

Ha bessan beettishe dizayssi gita gita asati woykko kawo oosanchati duulata bolla uttidinne duulataza akeekishe dizayssa beyashe days

hayssanta beyashe dizay gaammo dere asay gaammo dunguza may7di zoonenne kilile ayssiza asati issife shiiqi uttidinne yaa7a bolla deizayssa bessees

Hayssan beettishe dizayssi issi chayna asi dees ha issi chayna asazi ha nu dere asara issi issi qofata gaaggishenne zoretishe dizayssa bessishe dees

Hayssanta beyizayssi gita kaamekko ha gita kaamezikka hayssa nu biitta gelibeynna tophiya darajan daana dandayees attin hayssa nu heeran gelontayssa gita wolqama kaame eqqidi dizayssa beyashi dees.

issi adde dayssi ha simmidi be aype bolla manaxire woththidayssi ha xeellishe izi dizayssanne qasseka be ishe dizayssa qoncisees

hayssan beettishe dizayssi issi biiro giddon asati issa issara aykko naqashata kessishenne haasayishe dizayssa issa issas qas qoncisizayssa bessee

hayssan ta beyizayssi aaze gizayssa gidikko bemetekel mansirarat giza xuufey tokkidinne dichcho giza xuufey xaafetti dizayssa daro asati oyqqidi diza

issi caala aayya ba huphe qalame tiya uttidara komputere giddon gede aykko miishey dizayssa eqqida yelagata bessashe dizayssanne guyera asati kaallishe dizayssa beyashe day

Hayssan asati uttidinne issa issappe issi issi miishi ekkishe dizayssa bessishe dees asatekka dugenne pude baggara uttidinne be ishe dishin haray qas guyera pooto denthizayssa bessees.

Hayssan ta be'ashe dizay daro asikko .lssi kifile giddon eqqi dettes. Caala aayakka ba korojo ba'ada uttadasu. Harati kumethi eqqidi issa issappe silkedi qofa ekkishe deettes.

Hayssan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko asata pootokko asati be pooto laxafi woththidi pude salo xeellizay gade beyizay giddizayssakko

hayssanta beyishin pooliseti uttidinne tobe tobettes izati ha oona xeellizakkon kaalethiza mare dhayenna giza qofay ta huphen dees ba sinthen haathenne maxaafae woththidi tikurete ooththishe deettes

Hayssan oge dalga ogezan pooliseti salpidinne sinthen wolqama maca pooliseti kaalethidi ehishin guyen dizayti salpen be karabo baqqishe yizayssa be ashe days

Hayssan qasseka tani xeellashe dizayssi asati woykko pooliseti oge bollara gede simmidi bishe dizayssanne izoti qasseka asara salantizayssakko

ha bessan kumethan pooliseti keehi dalga kifilen uttidinne qasseka nam'u cugan uttidi attumaynne macay duulata ezgishe dizayssa beyashe days

hayssanta beyashe dizay pooliseta salfekku ha pooliseta loyisiza addezi woykko tamarsiza addezi sinthen eqqidi dees izatikka be bessiza miishe bessishe deettees

ha bessan beettishe dizayssi dere asay dere giddon ooththetiza ooththo baaso histidinne tobetishe dizayssa dalgan bessishe dees

tani beyiza wode poolisetinne dumma dumma asati shiiqidi issi bessan uttidinne pudesi misidi xeellishe deettes izi aaze awuizi izeti xeellizakkokka tani erikke

Hayssan dizayssi poolisekko ha poolisetikka corattidi beettetes nam'u tophiya bandiraykka sintheson kezishe dees ha bandiraza bonchishekka asazi eqqida.

Hayssan beettizay daro asikko gaammo dunguza sharbe be bollara yeggidi qoodheza bolla xaaxidi beettettes izeta giddonka issi poolisey de'awus.

Hayssan pooliseti uttida pooliseta sinthanka waraqataynne gita mazgaba maxaafay beettishe dees poolisetikka be qoobe kessi woththidinne akeekishe deettes.

Hayssan beettishe dizay wode ehida matha kooththekko beni wode asay woyshefe ooththettidayssa giddon woththes shin ha7i xawlafe ooththettida matha kooththe gede usuppun gididi beettees.

issi addey ha sinthe aadhdhidinne puute be tokkidayssan haaththe qolishe dees harati qasse guyera tokkishe dishin ha addezi qoliza haaththeza iza guyen eqqidi issi qanthe gita addey xeellishe dees

tani xeelliza wode salo medho kumeththa mayonne aadhdhi aadhdhi hara medho mayida asati shiiqidinne issisora madadara eqqidayssa hayssi bessees.

Hayssan ta beyishin beettizayssi issi kawo dhoqa oothanchay hara asatara giidinne biitta bolla gulbatidinne puute mitha tokkishe dizayssanne guyera haratikki tokkishe dizayssa bessees.

ha bessani tani beyashe dizay issi mishiro abba bachcho geetettiza addisa ba woykko tunga katama kaantibayokko

hayssan deizaara mishiro adanechchokko izakka qasseka tunga katamas kantiba woykko katama wursa katama bagga erizaarekko

Hayssan ta beyashe dizay issi caala aaway medireken uttidinne gede qoodan eretonta qoodin wuronta asa yaa7an utisidinne woykko duulatan utisidi izatas koshshiza qofa immishe dizayssa.

hayssani tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko heedzdzu gita gita asati madireke sinthen uttidinne guyera gammo dunguzara walaketida qamise mici woththidi haasayishe deettes

Issi adde dayssi ba kushen mayke oyqqidinne ha addezi qasse ay haasayizakkokka tani erikke izi haasayi shedizayssa hayssa misilezi qoncisees

hayssan tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko dere asay dere cimara giidinne ziqqi giidinne xoosse woossishe dizayssa beyashe dayes

ha bessan issi gita aaway faaranje aaway dees ha aawuzikka qasseka ay oothishe dize gizayssa gidizayssa gidikko tiramp igezalewu giidinne harati tirampe shammandos gidayssa haasayishe dees

Ha bessan tani beyizay gita makinakko ha gita makinazikka ayqo mixe ashshagi caani ekkidinne ha sinthe yizayssa beyashe days iza guyerakka halakotinne muuzeti deettes

hayssan wurikka zo7o asati utti dettes ha asatikka adde attuma asatakko izeti uttidinne duulata ezgishenne akeekishe dizayssa be ashe days

hannin tani beyizay zo7o addey mayke be duuna bolla woththidi haasayishe dizayssa akeekane beyashe days ha addezikka kumetha may7ora maydi dees

hayssan ta beyashe dizay gita gita asatakko ha gita gita asata sinthen adhdhanas kathi sayanera kamettidi giigidi wuri dizayssa macanaya bessashe dizayssa xeellashe days

Ha bessani nam7u asati uttidi deettes ha nam7u asata sinthen nam7u qommo banddiray issinoizi tophiya banddira issinozi Itophiya geeseshin bootha qalameni xalala beettizay dees.

hayssan beettizayssi itiyo telekoome biironee asati komputere be sinthen woththi waaxi waaxi woththidi wuri iza xuulu mishenne xam7ishe dizayssakko

tani be ashe dizaysi aaze gizayssa gidikko maca asati be naa idimmidinne muletikka gashe naa be kushen idimmidi dizayssa qoncisees

hayssanta beyashe dizayssi issi addey keeththa giddon izi ayqo mixe shubo waaxishe dizayssa woykko tokkishe dizayssakko iza guyera qasseka generetere masatiza miishe beettees

Hayssan tani beya shiddizayssi aaze giikko asati giyay oge lanqera giyatizayssa giddora bishe daro dumma dumma miishata shammishenne ba yizi shidizayssa bessees.

Hayssan suuqe masatidinne aykko qomixe dees hayssi qasseka quma keeththe masatidinne beettes ha quma keeththezan addey tukke pentisidi sinera asas duuqi efizayssa bessees.

Hayssanta beyizayssi aaze gizayssa gidikko oge duunan dunkane masatidi masatidi deiza son daro asati shiiqidi deizayssanne ha baggara qasse shamettizanne bayzettiza miisheti dizaysabeyashe days

hayssan qoncizayssi heedzdzu asati eqqididizayssanne ha heedzdzu asatappe issi neya maca na daaro gididayssa hayssi nuus keehippe bessees

ha bessan beettishe dizayssi faranje nam7u faranje takko ha nam7u kare dere asati xuufe issadey xaafishin issadey qofa immishe dizayssa be ashe days

hayssan ta beyashe dizayssi daro asikko ha daro asatikka kare dere asata masatidinne beettettes kare derenka qasseka chayna asata daggidinne beettishe deettes ha asatikka gita makina sinthen ega

Hayssan ichachu ji gizayssi dees digitali itophiya giza xuufeykka beettes itiyo telekoomi gizayssikka beettees hayssan digital itiophiya gizaykka ingilizethon dees.

Oge lanqen heedzdzu tohade bajajje geetettiza kaameya eqqadus ha ogezappe duge baggarakka qasse hara kaamey yiihe dees ogappe pudera qasseka keeththey beettees

Hayssan beettizayssi dere parkekko ha dere parkeza sunthikka gongollokko ha gongolloza garsera nayti ha ishe yelaga nayti pude gongolloza bessishe pooto dendishe deettes

hayssan beettishe dizayssi issi addekko ha issi addezikka tophiya bandira maydinne gita wora garsen lo'iza mitha garsen eqqidayssa beyashe days

issi macanaya gaammo misiley kaqeti uttidayssa garsen uttadanne ha miicashe ba pooto iza dendizayssa beyashe days

hayssan beettishe dizayssi aafo bollara goggiza haaththekko ha aafo bollara gogiza haaththezi dere parkekko ha dere parkeza giddon nayti xeellana biidi mecetishe dizayssi beettees

ha bessan tani beyi lshin parke masatiza bessakko hayssi dere parkekko ha dere parkezi denba gadekko ha denba gadezan issi macanaya eqqada pooto dendashe dawus dabbenka korojo xaaxadus

Hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko gitta woray dees ha gitta worazara haaththey goggidinne giddora dalga shaafara yishe beettees.

ainhayssan issi addey dunkane giddon uttidinne kushe salo pude waci histidinne miicishe dizayssanne guyen diza asati qasseka dumma dumma lo7o may7o may7di eqqidi ufayettizayssakko ta beyize

hayssan beettishe dizayssi e issi daase masatidi diza miishekko hayssa garsen haaththay hayllandera beettees hara issi asikka beettishe du7aasi dizayssi

Aaze tani xeellashe dizayssi giikko hayssa shuchchi booketidi diza oge medhetizayssa giddon asati shiiqidi shuchchaza garsen dizayssa qoncisees.

Hayssan tani beyizay dere parke bollara woykko piissa bollara duge haaththe keehi goggizayssakko ha haaththezi goggishin qasseka woxate woykko yelaga nayti eqqidinne meecetisi dizayssa beyashe days.

hayssan beettishe dizayssi naytakko woykko yelaga naytakko ha yelaga nayti teele bira giidinne asaza be denbeynna shiishshidi kunthisizayssanne wosti kunthanakkon tamarsizayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi maca nayti shiiqidinne uttidi waraqata issoy issas taybi taybidi immishe dizayssakko taas beettishe dizay

Hayssan beettizayssi aaze giikko asati daasa masatiza keethe garssen uttida ha asati uttidinne puderekka dugerakka dishin giddon diza addezi aykko miishi kardde masatizayssa immishe dees.

hannin ta beyizayssi kawo dooranas issi addey mazagabizayssa woykko mazagabettizayssa beyashe days haratikka suuren salfetidi eqqidi dizayssa bessees

hayssan beettishe dizayssi kawo doorisanas asati doorana asata suntha xaafishenne mazagabishe dizayssakka mazagabettiza asaykka uttidi tara naagizayssa beyashe days

Hayssan qasseka issi aawa dayssi ha'i wode maashine ba ayfe bolla woththidinne xeellishe dishin issi addenaykka aawoza matan uttidi dees guussaku.

Hayssanta beyashe dizay asati uttidinne issife xaafishe dizayssakko izati aazi xaafizaakkon awuppe aaze ekkidi xaafizaakkon eretonta aggikkokka issi issi qofata may'etishe dizayssa beyays.

Hayssan beettizayssi kifile lanqen girgida mata shiiqidinne macanayti girgidara oyketi uttidinne gede gaaththan diza asa haasayissishe dizayssakko.

hayssan ta beyizayssi aazey gizayssa gidikko issi addey aykko sharbe masatiza miishe qachi may7idinne gede simmidinne hayssa kililen ooththiza daanna taagese cafo ura haasayishe dizayssa beyashe days

Tani beyashe dizayssi asati shiiqidinne guyenna sinthe fomaaran salafettidi eqqidi izati dizayssa bessees hayssata giddonka issi macasaya beettawus.

Eneleqete hayssan tani beyashe dizayssi gerethe katama naytakko ha gerethe katamaykka gaammo zoone giddon dizayssakko issi isporte izeta loohisiza nay sinthe aadhdhidinne eqqidayssa beyashe day

hayssan beettishe dizayssi kuwaase balekko ha kuwaase balezan lo7iza yelaga nayti gulbaten gulbatidinne guyera hasara asatikka eqqidinne xeellishe dizayssa ha sinthe bagga issi naykka eqqidayssa bessees

Ha bessan ta be7ishin keehi lo7iza macca nayti deettes;ha macca naytas lanqqera issi issi adey hadirssanne oshacha baggara eqqides;ha macca naytikka kaasanchatako.

Hayssan beetishe dizayssi kuwasse dembbakko kuwasse dembazankka kaasanchati deetees. kaasanchati sinththe woxxishe deetees. ha sinthe izeti woxizaykka kuwase ekkanasikko.

hayssan beettishe dizayssi keehi lo7iza kuwaase kaasanchata cugakko ha cugazikka daro cuga masatidi beettes hayssika attuma nayta toho kuwaase kaasanchatakko

kuwaase kaassanchati kuwaase kaayidinne simmishin izetappe issi noza danoy gakkin ha danoy gakkettida naa izeti hayssa zaphe qachidinne kaassanchati efishe dizayssa bessees

Ha misilezan tani be ashe dizay kuwaase kaassanchatakko ha kuwaase kaassanchatikka galal7o may7o may7idaytinne cililo may7o may7idayti gulbatidinne kuwaaseza be sinthen wothidi deettes

Hayssan beettizayssi daro asikko ha daro asatikka gita gita caali ekkiza asati ba bolla minthethana giidinne isporte ooththishe dizayssa issi uray ekkidi qoncisishe dees.

kuwaase kaasanchati kuwaase balen woykko hayssa istademe giidinne asasi xeygizayssazanee kuwaase kaa7ishe dizayssa bessees ha kuwaaseza nayti kaa7ishin hara xeelliza as beettenna

carkon kayssan kezeya muttidi kawothan doskoote zipi maydii hayssan beettishe dizayssi ospuntho saaminta kaasse gizayssa xaafi woththidinne kaassanchati eqqidayssakko

issi kuwaase kasanchati issi meda giddoni shiiqidinne kuwaaseza kaa7izayssanne qasse issay issara marshetishe dizayssa hayssa misilezi nuus qoncisees

Hayssanta beyashe dizay kuwase dembba kuwaase dembazikka maatay dolontta coo biittay kumida xurati ekkizayssan nayti ka'ishe dizayssanne kuwaasa marshettishe dizayssa beyashe days.

Ha bessan kuwaase kaasanchati kuwaase ka'ana gishshe merebe sinthen de'izayssa woykko izeti loohishenne salataanishe dizayssa bessishe dees

hayssanta beyizay yelaga naytakko ha yelaga naytikka ha attumatakko ha attumatikka kuwaase balen ka7ishe dizayssa beyashe days kuwaasezakka marshettetees

Hayssan beettizay yelaga naytakko ha yelaga nayti kuwaase denbani kuwaase ka'anas gelin harati qasseka ba tara naagish uttidayta asati pooto denthishe dizayssakko.

Ha bessan kuwaase denban kuwaaseka'iza attuma nayti deettes haattuma nayti bekuwaase be denbanka'ishin guyera qasse eqqidi xeelliza asati deettes.

hayssan dizayssi aykko saate masatidinne hayssa sentimetire aykko lakka iza miishe masatidinne dees ha maashinnizi qasse nu heerani bayndayssa gish buro yizayssa gish iza sunthaza erabeekke

tani xeellishin woykko akeekishin daro bi7ireti woykko irsaseti shiiqidinne dumma dumma qommo malke woykko medho oykkidayti dizayssa qoncisees

Hayssan beettishe dizay aazey gizayssa gidikko maxaafa masatiza miishe ashshagettidi dizayssakko haraykka qasseka hayssa si'iles maaddiza miishe masatizayssi qoncen ichidinne kundidi gadendizayssa bessees

hayssan ta be' ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehi daro tubbokko ha daro tubbozi issi bolla xaaxettidinne shooshi masatidi uttidayssa be ashe days

Hayssan isporte ooththiza nayti woykko tohoku waase kaassanchati be pooto laxafidi woththidayssa wogga omars kaasse des giza mastaqa beyashe days.

tani beyishe dizayssi maca naytas giigida kosmotikise geetettizayssi hayssa ayfesonne duunata harata harata izetti qabayiza miishe dizayssa qoncisees

hayssan ta beyizayssi fayssa komputere qaaththiza mawuze masatiza maashinekko ha mawuzezikka qasseka heedzdze ollan uttidinne issi nozi doyetidi dizayssa be ashe daysse

hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikkoe silke koyda mala issi biran gizayssa wa issi biran exa qanxada demmadenne nay haythe bolla wothada miicizayssa be'ashe days

hayssan beettishe dizayssi issi gita silkekko ha gita silkezikka zo7o abara7idi dizayssa bessees ha silkezikka qasseka saamintawi ichaachu bira saamintas safari koomen gelethishe

hayssan ta beyiza miishe issinaka baawa iza bolla diza xuufezikka aykko pootokka hayssan demmeke ta gizayssakko bessazi hayzidinne coo dizayssakko

Hayssan beettishe dizayssi maashinekko ha mashinezi qasse hayssa nu heeran yiidi beettontayssa gish ay maashine gididakkon tani erikke ha maashinezi lo'izayssakko

ha bessan beettishe dizayssi hayssa metire giidinne issi miishe asi izara laka7idi woykko wadhdhidi go7ettiza miishezi xaaxeti uttidayssa bessishe dees

Axasdalga ogera heedzdzutohade bajjaje geetettiza kaameya haka sekife yizayssanne ha nunan issi niya matada dizayssa tani beyashe days go

Hayssan beettishe dizayssi dalga ogekko ha dalga ogezarakka kaameynne motorey daridi bees ogeza pude baggarakka qasseka lo7iza pooqey eqqidi dizayssi beettees.

hayssan beettishe dizayssi ooratha ogekko kase woratti ekkida ogefe asi duge haashi haashi qolidinne baasidinne oge kessidayssa woykko haro oge kessidayssa beyasheday

hayssan beettishe dizayssi hayssa gimele giza miisha meheza bolla asi kath caanidinne addey poolise masatizayssi ekkidi bizayssa beyashe days

hayssan beettishe dizayssi kaamekko ha kaamezikka ogezi keehi geeydi dizayssan duge simmidi dishin duge baggara qasse kesheti dida shuboy dees ha shuboza garserakka hara makinay beettishe des

hayssan ta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati godda7ettida asati woykko qohettida asati kaame giddon caanettishe dizayssa beyashe days ha asatikka daridi beettetes

hayssan ta be'ashe dizay aazey gizayssa gidikko hayssa oge issi issi ollafe hara oge efiza woykko tiranisporte baggara haasayettishe nam'u asati dizayissakko

Hannin tani beyizayssi gita gita asati nam'ati nam7"u asata oysha oychishe dizayssa beyays. issi niya macana gidishin ba borsa ba kushen oykkadanne eqqada zaarashe dawus.

Hayssan ta be7izayssi duge baggan keeththe masatidi makinada gi eqqiday dees pude bagga ogeza bolla aykko tubboy xaaxeti dizayssara makinazara gaadeti gaadetti dizayssakko.

Ha bessan ta beyashe dizay issi keeththa giddo dugerakka keeththe puderakka keeththe gididi uttin macanayti gaden uttidinne aaza izeti qoppishe dizayssakko.

Hayssan ta be'ashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati issison abebara diza woykko ciishshara diza xaraphe sinthen shiiqidinne haasayettishe dizayssakko

Ha bessan tani beyashe dizayssi issi lo7iza mishiriya dawus ha issi lo7iza mishiriya kathi lo7izayssa mankkan saaneppe ekkadanne maana gizayssa beyashe days.

hayssan beettizay gita gita keeththekko ha gita gita keeththezas ha baggara gipti gizayssi ingilizetho doonan xaafettidi uttides ha keeththeza karenka lo7iza mithati toketi dizayssi beettees

Hayssan tani beyizay aaze gizayssa gidikko keeththe banke keeththey dees ha banke keeththeza karini darajan darajan oothettidayssaza bollanin issi banke keeththeza zabaynnay uttidi dees.

ha bessani beettizay aazay gizayssa gidikko oshachcha baggara issi attumaynne issi macasiya eqqadanne issi addey dugera eqqidayssa haasayissashe de7awus guussakko.

tani beya she dizayssi aazee giikko issi macasiyo hara hara addetara giidi eqqidi izi aasi gaazexa bollafe izati nababishe dizayssa qoncisees

Aihayssafe beettishe dizayssi heedzdzu asati eqqidinne issa issara haasayishenne issife kotheto beto bishe dizayssi beettishe dees izata sinthenka issi komputereynne haaththaai

ha bessani wode keeththey hayssi fooqe geetettizayssazi dhoqu giidi beettees iza sintherakka gede sinthe oorath keexetti kezida keeththey beettishe dizayssa xeellashe days

Hayssantani beyashe dizayssi hashshu gaththides giza xuufey iza bolla laxafeti dizayssa issi pooqey keexetti kezin iza anjisishe asazi ufayssas qaaphidayssa beyashe days.

Haysan betishe dzaiysi zaytenne duma duma mishan kartone gidonne madabara gidon ashagetidi utida hamisha asay wolqay dhyda asas gishanas kesidaysa besishe dees.

Hayssan beettishe dizayssi tamaretakko ha tamaretikka kase ooththidi gam7idayta shin qasse ba waraqata gujjana giidinne tamaridayti anjettiza gallassa bonchishe uttidayssakko.

hayssi heera giddo woykko guta giddo ogekko ha guta giddo ogezikka hayssi ta xeellishin hayssa gaammo zoone giddon sheellen diza bessa masatees

ha bessan beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko qeeri nayti izan tamariza kifilekko ha kifilezanka pidalen pidalen uttida jibba hayssa asas gizayssi gaden hiixeti uttides nayti qasehe baggara oyde bolla uttida

hayssan tani xeellashe dizayssi aazae giikko maca naytinne dumma dumma aayeti shiiqidinne issi kifile giddon uttidi dizayssa qoncisies

Ta beyishin issi mishiriya dawus ha issi mishiriya meegoy bena meeggonta mala qoobey woykko xilatafe oothettidayssa wothada dunguza xaaxadanne haasayashe dawus

Ta hayssan beyishin asati eqqidi duge baggaranne pude baggara eqqidi deettes ha asata giddon gita xaraphey getettidi uttides xarapheza bolla izi ayzeti ooththana gizaakkon erettenna

hayssanta beyizay issi macaseekko ha issi macasiya ka ay ooththaze gizayssa gidikko ba kushe idimmadanne iza hayizada eqqidayssa bessees iza eqqidasoyka girgida bollakko

Hayssan qasseka beettishe dizayssi gaxxare oydekko ha gaxxare oydezikka issi kifile giddon shiiqidinne dalgidi dizayssa beyashe days ha oydezikka shiiqiday qoosa keeththe masatees.

hayssanta xeellashe dizayssi keexettidi issi keeththey kezin ha keexettida keeththezi qalametiyettishe dizayssanne duge garsezi qasseka giigishe dizayssakko

ha bessani tani beyishin asati karetha mayo mayidinne heedzdzu macanayti eqqida nam'u addeykka eqqidettes izati ays kareth maydakkon yeeho asa masatidi bettetes

hayssanta beyashe dizay gashe naay xaraphe bollara kokkidinne tamare naa masatizayss be kushe galatizayssa masati siydi aykko ufayssa milikkite histi be biradhe dhoqu istidi beettees

ha bessan mazagabetetha erisso gizayssi xaafetti uttides qasse awun mazagabettanakkon bootay woykko bessay dees qasseka mizigebazas koshshiza miishata qoncisiza mastawo

ha bessan aayo caala daara laxana quma7ada darge goose huphe bolla qachada ba qamise bana gaththa may7ada ase tamarsashe saleeda bolla xaafashe dizaaro beyashe days

hayssan ta xeellashe dizay qeeri nayokko qeerinayssi izakka iza miisheza bolla aazi xaafetti dize gizayssa gidikko koyro gallasas hashshu gakkadasa gizayssa timirte keeththayssako

Hayssan issi kifile giddofe daro asati ha kezishe des iza giddon qasse hayssa biranu neggagiza addezi be qoobe wothi be ayfe kammidi ziqqi gi ha yishe dee

ha bessan beettishe dizayssi ta ayfen ay m asatize gizayssa gidikko oge baasiza gita kaamekko ha oge baasiza gita kaameza sinthe baggar aadhdhidi nam7u asati eqqidi haasayishe deettes

hayssa misileza bolla tani beyishin issi kaame dayssi henira ha simmidi yishe dizayssanne hakameza ogezi lo7ishe dizayssa qoncisees

tani ay be ashe dazi naagizayssa gidikko asati shiiqidinne dunguza sharbe be qoodhdhe bollara yeggidaytara dizayti aawa cimay haasayishin siyishe deettes

Hayssan beettizayssi dalga ogekko ha dalga ogezikka gadhati ekkiza bessakko gadhati ekkiza bessa gididinne maatazikka garsera meliwudi wurin mitha haytheykka beettishe du7ase dize.

hayssan gita ogey beettees ha ogezikka dalga gididayssi beettees ha ogezarakka kaame masatiza miishey dharcetti uttiday gede bishe dizayssa bessees

Hayssa beettishe dizayssi ogekko ha ogezikka katama ogekko katama ogeza bolla tirapiketi ba jajetanne makinata essidinne koshshiza woga tamarsishe deettes.

hayssan beettizayssi ogekko ogezikka oorathi ooththettidi kezida ogekko ha ogeza ooththida asati daro bees malata may7o may7dinne eqqidayssanne ha simmidi qofa immishe dizayssa be ashe daes

ahayssan beettishe dizayssi aykko pootoy du7a woykko aykko misiley hayssan beettuwagiza xuufey beettishe dizayssa beyays

ahayssan beettishe dizayssi issi bessan oge bolla ginbettidinne oge woddonta mala ooththettida kase ooththettidayssi kundidi meqeretin asati ooraxisanas giidinne yegalxisi she dizayssako

Hayssan beettizayssi aaze gizayssa gidikko ogekko ogezi oorath ooththetishe dishin ooththisiza asati hayssada ogezi ooththetishe dees gizayssa eqqidinne bessishe dizayssa xeellashe days

Oge lanqen tirafikey eqqidinne oge bolla gakkiza danoppe teqanaas asay suuren caanettana mala shuferera haasaya ooththizayssa bessishe dees.

hayssan beettizayssi gadhati ekkiza gadekko ha gadhati ekkiza gadezi qasse xuratidi beettishe dees iza giddora addey ogeteettan eqqidinne be kushe gardi oykkidi haasayishe dees

Hayssan ta beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati eqqidinne issi issi miisheta zoretishe de'izayssakko ha asatikka keeththe woykko hayssa hamuttidi hinxa ooththiza asata maletes

issi orda aayo daara mayeta mayeta gidara orda orda gidara bamban be kushe meecetashe dizayssa bessishe dees issi addeykka dugera pooto denthees

hayssan beettishe dizayssi bombakko. ha bombaza ooththisida asati be kushe kushe iza bolla shempisida asati bombazi lo'o xillo haaththe yizene ooththize gizayssa cheki histishe beettess.

Hayssanta be ashe dizayssi tubbokko ha tubbozi aazaz go7ize gizayssa gidikko haaththe izara haakkidi woykko haassidi efanas ka go7ees hara hara miishataka izara aaththanas go7izayssa guussakko

Hayssan beettizayssi aaza gizayssa gidikko puutetakko ha puuteta garse haaththe ushshishe daro asati issi kipile karen eqqidi dizayssa bessishe dees

hayssan beettishe dizayssi gita asatakko ha gita asatikka loohidanne salaxanida asati eqqidinne ayqo mixe diste masatiza miishen xeellishe deettees

Hayssan ta beyizayssi haaththe woykko bamba tubboda gees ha tubbozi qasseka aazas shiiqidi uttize gizayssa gidikko izi shiiqidi uttidayssi issi issi miisheta ooththanasko.

hayssanta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko gitta tubbura xillo uya uya giza haaththey goggishe dizayssanne ha bambaza garsen mnam7u caammay dizayssa beyashe days

hayssanta beyizayssi haaththe tubbokko ha haaththe tubbozara keziza haaththezi waani lo7izakkon kichchontakko lo7etha xeellana bessiza haaththekko issi caala musilimey doydinne bessishin hankoyssi xeellishe dees

hayssan beettizayssi bamba haaththekko ha bamba haaththeza kawo oosanchati uyishine guyera hara izeta laggey pooto denthishe bizayssakko

hayssan beettizayssi gadhati ekkiza heeran bamba ooththidinne ha bambazi ooththize woykko xillo haaththe ehize aggize gizayssa asati beyizayssakko

Hayssanta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko keeththa kareni dumma dumma mitha puteti deettes ha mithata garseka kuwatti eqqees asi qasse pengen eqqida asara haasayishe dees.

Ha bessan beettizayssi gita tubbokko ha tubbozikka kase asati bamba gelthishe haaththay beettonta ollan bamba gelthishe go7ettizayssakko ha7ikka iza ooththana sene asati eqqidi zoretishe deettees.

hayssan haaththe bamba haaththe kessana giidinne biittan duge moogidikka izas koshshiza masmare oythethishinne ooththo bolla deetettidayssa qoncisidinne bessishe dizayssa beyays